Egi enyamaishwa n'emwe ahari ezo eziri kuba nizituura omu bishaka Kandi nemanywa nka ekicuncu. Eriyo netambatambura omu irisizo ningashi omu mwanya ogu erikukira kuba neberamu.